doo n ʒiya ka kompiuta tam o naba zuɣu o maandi limi ni wolansi bili n tam kuɣu zuɣu o tooni ŋɔ ni loori baatiri ka soola niɣilim buɣum tili o sani ka naan yi chɛ shito bili n ʒɛ o nyaangi ŋɔ ha

Paɣa n ʒiri niɛma n kohara niɛma maa biɛla tahapoŋ ni n tam o zuɣuni ka o gbubi shɛli o nuuni ka din mii bɛ piɛbili ni niɛma maa shɛli n nyɛ kpama afi nima n ti pahi namda paɣarisi

Bihi anahi n bɛ kuligi ni n toori kom ni bi boɣati nima bibata kurimi n toori kom maa ka yino dabiya n pili zipiligu n pahi bi zuɣu gba toori kom maa

Loori ŋɔ nyɛla sarati di ku kaɣala niɛma pali di loɣu ka niraba ata bɛ di tooni niraba ayi ŋɔ ʒɛmi ka yino dabi bi nyaanga

Paɣasaribili n ʒɛ jaara ni ka o nuchɛ baŋ pa o sani ka kapu gba tamya ka fulaawaasi bɛ labilini n ʒi o nyaanga ka chɛriti yili o zuɣusaa

So n chɛŋ zuɣu pinibu shee ka bi ti pindi o zuɣu ni mashini ka diɣi yili bi tooni ka ninsal foto nim yili bi nyaanga ka kpama bɛ gaɣa bihi ni n tam teebuli zuɣu n ʒɛ bi nuzaa zuɣu ka silmiin kafuni yili bi nuzaa zuɣu n pahi ka mashini maa shɛli gba yili dikpuni pahi

Kanboŋ paɣasara ayɔbu n wori waa bi zaɣ yino kam bobla bob sabinli ka di nagbani biya ni nyɛ zaɣ dozim bi sola chinchina bi nyɔri tariga ka piri bansi ni nyingokoriti ka salo ʒɛya lihiriba

Kpɛ nyɛla shitɔɣu ni ka bi kohari namda nima ni tana bi ku shɛbila namda nima maa duhi ka shito shɛli gba bɛ puuni ha bin gba koharila namda nima ka di bɛ katawiya dozim loŋni

Bipuɣunsi ayi n ʒi shito shɛli ni bi ni kohari binwola ka yino ʒi shitoɣu maa puuni aleefu biɛni kamantoosi biɛni naanzuu biɛni Alaafee biɛni mongu biɛni kodu biɛni gonda biɛni ka naan chɛ kpakpa ni leemu

Paɣiba n-kuli kuri shiŋkaafa baa ni n-chɛri shiŋkaafa Paɣiba maa shɛba zaŋla takayua bihi m-piripiri bɛ zuɣu ka shɛba kuli bɔbila bɔbisi bɛ shɛba kurimi ka shɛba mi ʒeya

Paɣaba anu n yi kuligi na n ʒiri kom bi taha ni ka poi ŋun kpalim nyaangi maa gbubi guuka dozim o nuzaa ni ka tuu ʒɛ bI tooni ha ka bi ya maa bɛ zo loŋni

Paɣasaribili n ʒi kuɣu zuɣu ka teebuli bili ʒɛ o tooni ka o kompiuta tam teebuli bili maa zuɣu ka bin nyurili tam teebuli bili maa zuɣu pahi ka buku pa teebuli maa zuɣu ka o nuu bɛ o kompita maa ni

Paɣa n ʒiya n chimdi waagashe waagashe maa shɛli pun chimmi bɛ parantɛ ni n tam loba boɣati zuɣu ka liba boɣati nuɣso gba ʒi n tabo

Kpɛ nyɛla daani ka bi panpa boraadɛ ni naazu buwa ni alibarisa ka paɣa tuɣu o bia o nyoɣani ʒɛya ka so mii ʒiya n kohari zaham ka bi ʒi katawiya gbuni maham

Anfooni ŋo wuhurila bihi ayi n ʒiya zaɣ kurili sani maa ʒila kuɣu zuɣu ka zaɣ bili sani maa ʒi o tooni ka bi lori o zuɣu ka bibil ʒi bi luɣuli ha

Nachimbili n di nachiinsi n ʒi shitoɣu ni ka bin nyura adaka nim dibata ʒɛ o tooni o gbubila baaji ʒiɛ ka piri namda ʒiɛ ka yɛ liiga goɣali din bɛ puuni maa ka di nyɛ zaɣ dozim ka liiga dozim shɛli lahi bɛ o nuuni o jinjɛm mini o liiga dozim shɛli din bɛ zuɣusaa maa nyɛla paɣa chinchina o pilila zipiligu ka kpa ninkpara

Loorinima ŋɔ niŋla sariti n-wɔrisiwɔrisi zaa n-do palli sunsuuni ka loori shɛba mi doli palli maa nudirigu ni nuzaa zaa ban be nuzaa maa chanimi ka ban be nudiri maa mi yi shɛli polo kanina

Kpɛ mii nyɛla kuli noli ka ŋarim ʒɛya ka bi kohari zaham zaham maa biɛla loba gbambihi dibanahi ni n ʒɛ tiŋa ka paɣa yino mii gbubi loba gbambili shɛli n ʒɛya nachimbili so gba mii n ʒɛ bi nyaangi ha ŋɔ n pili zipiligu

Doo mini o bihi n ʒiya n dira teebuli gbuni ka paanu bɛ parantɛ ni n tamya ka kom bɛ kapu ni gba tamya ka bihi maa puuni so pii bindirigu maa n kpariti o baa nolini

Duu baanjira ni n bɔŋɔ baanjiri boɣali maa n ʒi tiŋ ŋɔ kabood nim n ʒi n tabili ŋɔ ka kabood shɛli yili di zuɣusaa diɣi n tabi baajiri boɣali maa nyaangi ŋɔ ka naan yi chɛ niɣilim buɣum bolfu dibayi n nyo n yili duu maa ni ŋɔ